Nyaari butel li diiw yu sokola, nyungi teggu si taabul bi, butel li diw yi nyingi am bind yu bula, bind yu weex, ak bind yu nyuul, nyun ko tegg si taabul bi, beneen butel bi mingi ame kubeer bu weex.

Lii kurus bu ñuul la, kuruss bi mungi am ay bindi bindi yu ñuul bindi dinne. Lii kuruss ci julle kaila su julle ba pare nyañ sa soxlo nyung ku tek fu weex.

Fii moto la moto bu weex ci kanam moto bu ñuul ci gannaw, seen boor mungi ame jumma bu weex, jumma bi mungi ame lu bulo fu nit yidi julle, mungi ame ay poll poll li kurang ay fiil.

Fee nyante jegain la gaye nuge jaye kenake muge sol lu weex kenake muge sol lu bulo muge def muge musuru kala bu nuul kenake muge fobb haleh haleh bage sol lu weex kenake muge sol lu bulo muge sol muba bu weex ak kala bu nuul gaye nuge jaye aye magou.

Fi ay gaal la, gaal bu bulo ak gaal bi am lu vert. Gaal bu bulo bi benn gòor mungi tahaw ci biir gaal bi. Amna ku toog Ku hees mungi sol lu ñuul. Amna ay nit yu bari nungi toog ci benen gaal bi nungi sol ay mbahana kenna ki mungi sol lu ñuul kenen ki mungi sol. Gaal bi mung ci biir gèej bi ak ay garab.

Lee daba la daba bun defareh banteu nyungko tek ci karo bi karobi mungi ameh lu weex lu nyool lu sokola ak lu bulo maraj bi mungi am lu nete.

Jigéen, jigéen bu dèfar kawaram bi mung ko deff lu nètè, mungi sol jaaro bi takk, mungi bona bakanam bi mung fa deff jaaro. ki mungi sol mbuba bu ñuul, mungi deff kala bu sokola ci kawam mungi sol.

Fi dèmèkaay lekka la, fi mungi ameh ay taabul, taabul yu sokola, mungi ameh lu ñuul, mungi ameh ay toogu. Toogu yu honku, toogu yu ñuul ak toogu yu nètè. Mungi ameh ay buteel, buteel li wèrr yu am nanèkaay ci kaw mungi ameh ay lamp yu taal. Fi mungi ameh lu nètè, lu ñuul, lu weeh.

Fii "motto" la,"motto" yuy daw si kow talli bi, bi "motto" bu bulo la, mu amee lu weex, mu ngi taal, bénen bi "motto" bu weex la, bénen bi "motto" bu ñuul la. Si bóoram, mu ngi amee, kér ñung ko def lu weex, muñgi amee buntu bu xoñxu, fii ay nit yuy dem, Kenna ki mu ngi sol lu weex, ak sippa bu werta, Kenna ki mu ngi sol lu ñuul.

Fii aiiy haleh njung cii mbirum jaangeh kaii, njungy tok cii aiiy tohgu, aiiy taabul yu wekh, haleh yii njungy sol mbuba yu bleu, njungy sol mbuba yu wekh, fii gigain ak aiiy gorre, fii gigain ak aiiy gorre, njee cii ganaw amna ku takhaw gorre bangy takhaw ehkati lokhor, kenenn, gigain bangy takhaw mom tamit ehkati lokhor, njing cii kanam gai njungy takhaw gai njungeh rehhh.

Ki jigéen bu tahaw la, mungi sol mbuba bu ñuul mungi am bindi yu weeh mungi tè caasi wërr bu honku. Caas bi mungi am bindi yu weeh. Mungi lettu bindi yu ñuul, ci ganaawam ay bindi yu weeh nyo fa nekka ak lu honku, maraj bi maraj bu weeh la.

Lii ay "motto" kamiyoñg la, bu nekkë si ganaaw, mu ngi am ay saaku yu weex yu barri,"motto" bi "motto" bu bulo la, mu ngi amee, bindë yu weex, mu ngi amee lu weex ak lu weex ak lu xoñxu. Benen "motto" bi,"motto" bu bulo la, mu ngi am ay xalé yu taxaw si bóoram, motto bi mu ñgi ebb, saako yu weex yu barri. Si kanam nak, ñaari motto, motto bu bulo, mu ñgi taxaw, si boori garab bi.

Fi tereeh bu am bind jàngeekaay, tereeh bu nètè. Ci kaw mungi am bindi bu nètè, bindi yu weeh ak kanami nit, mungi ameh lu weeh. Nung ko tekk ci taabul bu ñuul.

Li dale jigeen koket buxongo mingi ami talon bu weex ci biir mingi ami lo sokola li la xaleh jigeen yi fi sol di jargaar jargaar.

Lii, fii gigain la mungy sol mbuba bu chocolat, mungy defarr kawaram bii bu njull, mungy sol sac bu, bu vert, mungy tiyeh aiiy tehreh, aiiy tehreh jaangeh kaii, fii mungy am lu vert, mungy am aiiy bindu yu wekh.

Ki xalèh bu jigeen bu taxaw mungii sol mbasen bu werta. Mung ko ñaw sipá ak dagit mungii sol més bu sokola mugii teyeh kalpèh bu netteh. Fum teyeh weñ la, weñ ya ñgi am lu netteh ci ganaw mungii am lu wèèx.

Fee lal la lal bun defare hanka lal be sukola la nugku tek se suuf se boram muge ameh aye banta marage be muge ameh marage bu bulo fee muge ameh lu nuul ak weah pu gouda.

Li packet ti jaru la jaru jigeen li la jigeen di sol diko deff ci nopam porr ni muna ranneh ki goor la wala jigeen.

Le paket ti lekka la packt bu nglu la mugi ameh bendi yu weex ni bindi yu ñuul nyu ko tek fu seddal.

Lii daarbah la, daarbah bu reiy bungh defarreh khanka, daarbah daa nduroh nii pehll bii, njung kor tek cii suff, yy suff bii mungy ameh aiiy njahh.

Ki jigeen la, jigeen bu sol mbubu bu netteh mugii lèttu lèttu yu séw mung ko haji kom haji no sobleh lèttu yi leer nañ. Ci ganaw mugii ameh lu wèèx mom mugii sëgg.

Ñenti dalla yu tudda silipàs benna bi mugii ameh lu wèèx ak lu bula ñing ko wéka fu netteh, benen bi ñuul mugii ameh lu bula ñing ko wéka fu netteh, benen bu bula la mugii ameh lu wèèx mom tam ñing ko wéka fu netteh.

Fii, lii pan bu dormu taal njung koi rot, mungy ameh ndoh, amna ku tiyeh pan bii, fii amna ku takhaw mungy sol daalah, daalah bu wekh mungy ameh bleu, njung kor tek cii suff.

Fi laal la laal mongi am dara bu weex ngegenay bu weex mongi ame lu werta mongi am lampa si bopi laal bi bobi laal xonxa la mongi ame ay redo mongi ame ay marag yu weex mongi ame ay lampa yu taal ay netaal.

Ki gór la , gór gu tóógu bu sokola mungii sol xaptan bu wèèx mungii sol koppote bu wèèx. Ci ganaw am na ku taxaw mungii sol mbuba bu ñuul, ku tóóg ci tóógu bu na ñing ko tegal ay waxee kay bu ñuul , xonxu ak bula ci ganaw mungii def ay redo yu xonxu.

Fii siwo la, siwo bu nétté, amee kubeer bu weex, mu ngi amee, Pot bu xoñxa, ñung ko tek si taabul bu, döömi taal, tanka yi, tanki...ñuul la, si ganaaw, ay matta, ñu fa neeka, ak taati garab.

Lii, li la xalé yu goor yi, di jafëndeko, waañi seen kawar yi, lii lu weex la mu ngi amee lu ñuul, dang ko, Dee pulok si kuran bi, mu ngi amee bindë yu bulo, lii la dee jël di jafëndoo, di dog seen kawari Wala dikko, wañgi.

Li naari ous yu toogèkaay nung ko teglantè nung ko tèk ci biir wann bi nung ko tèk ci karo. Ous bi nak ous bi homaat la nung ko teglantè.

Fii maraaj la, mu ngi am lu xoñxu, lu nétté ak, lu bulo ñung fa def siwo, siwo bu am lu nétté, mu ay bindë yu weex. Bindë yi, fii mu ngi am nit bu, teddal si kow, tep tep ñung ko karro, fii mu ngi am toggu bu ñuul, ñung ko tek si suuf, si ganaaw, maraaj bi, mu ngi amee, garab.

Lii dalle la, dalle jigeen, koket yu nyuul, si kaw mingi ame lu sokola, si booram mingi amme caax yu jigeen, nyun ko tegg fu nyuul, yi la jigeen yi di sol.

Fii bagaasi leegeyee kaay la, ñung ko def si biir, si biir mu ngi amee lu xoñxu, ak lu weex, si biir la ay turnewiis, yu boocut fasong, lii lañ dee jël, turnewiis, yu xoñxu la, mu ngi amee lu nétté, lu ñuul. Lii lañ de jafëndeko, di legey "motto" Wala di defar.

Fii jëkër ak Jabar la, jigéen baa ngi sol daggit ak sippam ñu toog si toogu yu ñuul, fii ñu ngi amee, Goor bu sol mbessenge, mbessenge bu mu ngi amee lu ñuul, mu ngi defar jawaram bi, mu ngi toog, si ganaawam mu ngi am lu weex, jigéen baa ngi sol ceen, jaaru ak lam.

Fii gigain yu bari, gigain baangy sol mbuba bu chocolat, kii mungy sol mbuba bu nehteh, keleh mungy sol mbuba bu ah lu takhaw, gai njungeh fecha, eyy haleh njungy tok cii suff, njee dii taaju, njee di feuch, asahmance bii mungy ameh lu wekh ak lu bleu.

Fii ay góor ñung si bërëbu palaasi jongante Kaay bal, bal baañ si kow, bal bu weex la mu ngi am, amee lu werta ak lu, nétté, ñaari, ñu ngi sol lu bulo, tubooy bu bulo, kawaasi bulo. Keena ki mu ngi sol daali yu werta, keena ki mu ngi sol daali werta mu ngi am lu weex, mbuba yi ñu ngi amee lu weex, si ganaaw, ay taati garab.

Fii borli weungh bu wekh njung kor tek fu wekh, borl bii mungy ameh couberre, fii len dae deff lehkah bu tangah, modae tiyeh lehkah pur mu tangah lu yagu, cii bohram mungy ameh borli foleh bu wekh, fii len dae deffeh lehkah dikor lehku.

Li ay nyeenti goor nyun len takal ay cxain si baat bi cxain sen loxo yi ak sen tanka yi y kena ki Kunta Kinteh nyun len tedal si béna neeg nyu teg len nyui tek banta xanxa ngugi solun mbuba nyugi def yarami neen.

Lee garab la nyate packete garab yu bokut fusung bena be bu weex la benen be danku daje nu genese bena pere benen be muge ameh lu weex ak lu nuul.

Fi Moto la, Moto bu doomital mungi am chi ganaaw lampa yu honku. Chi boram mungi ameh rëyda amna Ku toog rëyda bi mungi sol mbuba bu weeh, kenen ki mu sol mbuba bu doomital, mu am lu ñuul. Guy nungi ci boori ni jaay ay daal, kenen ki mungi sol mbuba bu ñuul.

Lee botele deew bu weex la nugku tek fu weex botel be muge ameh bede yu bulo bede yu weex kuberr be kuberr bu bulo la nuge am lu weex.

Fi pakèti bindèkaay la, bindèkaay yu vert ak benen fasung nung ko teglantè ci biir pakèt.

Lii lahm gigain la giss gui taku, njung kor tek fu wekh, li la gigain yii di sanseh, di sol taku chi sehn lokhor.